Pɔɔba bayi la zeŋ ba zeŋee ka ba puori kyaare a die a die waa ŋa kaba kyɛ ka moɔ be ba puoriŋ ka teere meŋ be a ba puoriŋ kyɛ ka a pɔgɔ kaŋ sɛge o nuure aŋ do saa

Pɔɡɔ dɔɔ ane pɔɡɔ ane bibiiri bayi ka a bibiiri a be a pɔɡɔ nui ka a bibile a dire boma ka kaŋa meŋ zeŋ a meŋ tara boma kyɛ ka a dɔɔ yɛre kparzeɛ.

Noba la waa yaga ka mine a are ka mine a ziŋ la mine a yɛre boŋpile ka mine yɛre boŋsɔglɔ ka mine vɔgle zupile zee ka mine eŋ nyabogwoore baŋ zaa a are a be ka dakogro a be a zieŋ kaa zie zaa veɛlɛ.

Dakoɡro la a biŋ ka kaŋ waa pelaa ka kaŋ meŋ waa pelaa ka teebol biŋ ka a teebol kyɛlɛɛ e sɔɡelaa kyɛ ka bompelaa dɔɡele a teebol zu.

Pɔgeba neŋ dɔba la a are, baŋ vɔgele sapige, ka kaŋa kaaraa saazu. Ka kaŋayɛre kpare zeɛ, ka kaŋa yɛre d… ze… ze…ze… doore. Baŋ mɛ yiri a yiriŋ ka baŋ gyaa kaara taa.

Dɔbɔ ane pɔɔbɔ la a be mangbore poɔ kaa mangbore a be kõɔ poɔŋ kaa dɔɔ kaŋa yɛre kpare pelaa kaa kaŋ yɛre kparezeɛ kaa bibiire mine are kaa bibiire mine zeŋ kyɛ kaa mangbore oŋ kyɛne kaa kaŋa de o nu saazuŋ ka kaŋa a kaara taa baŋ zaa kõɔŋ.

Dɔba ne pɔgeba la a are ka mine zeŋ sɛgrɛ boma ka pɔge kaŋa yɛre kparezeɛ ka dɔba mine a eŋ nimikyaane ka kaŋa vɔgle sapege ka dɔɔ kaŋa zeŋ vɔgle sapegesɔglaa ka kaŋa vɔgle sapege sapegepelaa kyɛ baŋ are zie.

Mui la a biŋ ka bɛŋɛ bibe, ka taalea bibe, ka gyenle a bibe, ka gyɛlebo aŋ bibe aneŋnoɔ nɛne aŋ gyaa laŋ taa.

Bibiiri bata la a zeŋ ka kaŋa taa zukɔɔloŋ ka kaŋa zukɔɔloŋ e yɔŋɔ ka kaŋa ba taa zukɔɔlɔ kyɛ kaa bibile kaŋ de a bibile kaŋ segle o gbɛɛŋ ba zeŋ a kaara taa

Biiri la a zeŋ dakoo zu kaa kaŋa su kuree o waa zeɛ kyɛ kaa kuree aŋ e kuri ŋmaara a dakogri aŋ waa dakoo zeere ka kyaa naa be a die poɔ kyɛ ka kaŋ tuŋ kparoo aŋ waa pelaa

Pͻge la a gyiŋ, a le gyutaraa, kyԑ ko o a gyiŋ ŋmaara boohoo, kyԑ ka pԑo a biŋi o nimitͻͻreŋ aneŋ laa. Ka booho be a pԑo poͻŋ kyԑ ka a zie waa sͻgelaa kyoo le zutaraa ky3 ka galoŋ a biŋ o seԑ kyԑ ka daare meŋ a wa yi gyeԑ ne.

Pɔgebɔ ne a dɔba a noba arɛɛ laafiiloŋ tontonma zie laa pɔge kaŋa a ziŋ a gado zu ka kaŋa meŋ are kyɛ kaa mosikito nɛtire a leŋ a zie kaa nɛɛsipɔgɔ oŋ te are a puori a kyɛ kaara a noba.

Noba la ziŋ dakogro zuŋ a dakogro waa zēēre kaa dɔɔ kaŋa araa a nimitɔɔri kaa pɔg kaa dɔɔ a yɛre kpare bilee kaa pɔge meŋ yɛre kpare dɔre kyɛ ka o zukɔɔlɔŋ waa wogre ka dɔɔ kaŋ are o seɛŋ kyɛ ka bibiiri meŋ are kaaroo.

Nenbatoɔnee la a.zeŋ ka bibiiri zeŋ ba seɛŋ ka pɔge kaŋa taa bie k,a bie zeŋ o gbɛɛŋ kyɛ baŋ fori ba naateere a biŋ ba nimitɔɔreŋ kaŋ te be ba puoriŋ ka dɔɔ zɔŋ moto a wa gɛrɛ ka pɔge kaŋ a le zutare zutarezeɛ ka dɔɔ kaŋ a toŋ kuriŋmaara Kyɛ oŋ waa zeɛ.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

Pͻgͻ ane bibiiril la a are ba are a ͻnnͻ kõͻŋ. Kaa talakpoŋ kaŋa waa la sͻͻla, ka a kͻŋ ͻŋ bone kaŋa a waa zeԑ. Ka lͻͻre a bebe, ka a lͻԑ zu baŋ sԑge sԑge zeԑ. Ka pͻgͻ a paaloo zu, ka kaŋa yԑre kpare sͻgelaa, ka kaŋa yԑre gondonsͻgelaa.

Noba la a ɡɛrɛ zie a kpɛ manɡbori poɔ ka mine waa yɛre bonsɔɡelɔ ka mine yɛre bompeɛle bibilii ane nembɛrɛ lantaa la baŋ ɡɛrɛ zie kaŋa a be kõɔ poɔ a kyɛ ɡɛrɛ.

Noba la a eŋ, a taa dapuuri. Ka adapuuri mine waa zeɛ, ka mine waa dɔre kyɛ ka a pɔge kaŋa a toŋ zupili ka pɔge kaŋa ka o zukɔɔma waa wogiri ka teere a are a zie. Ka a pɔge kaŋa a zeŋ a kaara ka kaŋa meŋ a te zeŋ a eŋ nubi… a eŋ nubiwoore.

Dɔba ane pɔgeba la a are ka kaŋa tuŋ kuri ŋmaara ka kaŋa tuŋ kuri wogre a dɔɔ kaŋa o ba yɛre kparoo ka a pɔge kaŋa oŋ meŋ yɛre kparoo kyɛ ka a dɔɔ mine yɛre kpare peɛle a pɔge a dɔɔ kaŋ meŋ yɛre kpare doɔre.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

Pɔɔba bayi la zeŋ ba zeŋee ka ba puori kyaare a die a die waa ŋa kaba kyɛ ka moɔ be ba puoriŋ ka teere meŋ be a ba puoriŋ kyɛ ka a pɔgɔ kaŋ sɛge o nuure aŋ do saa

Pɔgebɔ ne dɔbɔ la a are, ka mine gbi zime, ka kũũ daga a biŋ ba nimitɔɔreŋ, ka mine vɔge sapigri, mine ba vɔge sapigri, baŋ are, a, ka mine gba deri ba nuuri, ka mine tuŋ toraazɛre.

Pɔge ne dɔɔ la are kaa Pɔge seɛrɛ kaa dɔɔ meŋ seɛrɛ kaa pɔgeba mine are ba tasoba puoriŋ kyɛ kaa dɔɔ a taa wagyɛzeɛ kaa pɔge mine a de wagyɛ pelaa a le o nyaa kyɛ kaa pɔh zukɔɔlɔ a waa yaga

Gbore la biŋ ka noba araa be kyɛ a zie baŋ are ne koɔ be a zie ka boŋzeere ane boŋdoɔre aŋ zaa araa zie ka teere araa zieŋ yaga kyɛ ka a noba mine a be a koɔ poɔ ka mine meŋ are a koɔ koŋkoboŋ.

Pɔgebɔ la are ka kaŋa a pɛgrɛ o nu ka kaŋa ba mine meŋ tuŋ nyowoore ee nɔwoore moto a are peɛle ba kyɛ ka pɔɔ kaŋa puoriŋ a yɛre kpare pelaa ka kaŋa yɛre kpare zeɛ kyɛ kaa a dɔɔ meŋ a pɛrɛ a ire kõɔ a eŋnoo.

Zie la bam maale a mɛ boma baŋ foorɔ boma ka a zie ne baŋ dɔɡele a foorɔ a boma na ka mine waa ziiri ka mine waa doɔre kyɛ baŋ mɛ zie bam mɛ bon ka o puoro noba kyɛ mɛ zie o do saazu.

Bibiiri banuu la a are ka kaŋa de o nɔɔtere a de kaara sazu baŋ zaa kaara sazu kyɛ ka kaŋa waa bipɔgelee ka kaŋa waa bidɔɔlee ka kaŋa seɛ kurisɔglaa ka kaŋa seɛ kuri doɔre.

Pɔgeba ane dɔba la ziŋ kaa dɔɔ kaa dɔɔ kaŋa ziŋ kyɛ kaapɔge kaŋa a ara kaa poɔŋ kaŋakaara kompeuta poɔ ka dakogro a be a tabol zu kaapɔge kaŋ meŋ la kaara kompeuta poɔ kyɛ kaa dɔɔ a pɔge kaŋ zukɔɔmɔ waa wogre kaa dɔɔ kaŋ yɛre kpare pilaa kaa pɔgeba kaŋ yɛre kpare sɔglaa.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

Dɔbɔ batare la a are ka bayi are peɛle taa ka bonyeni te be puoriŋ ba yɛrɛɛ kpardoɔre kyɛ kaa zie waa kyaane kyɛ ka paapo ɡaŋ a teŋɛ baŋ erɛ kõɔŋ.

Pɔɡeba la a are ka mine su kparpelaa ka kaŋa mare bie ka kaŋa tuo boma kyɛ ka mine vɔɔli sapiɡri ka kaŋa yɛ kparzeɛ ka kaŋa yɛre kparpelaa pãã are.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

Dͻͻlee la a gaŋe, a gaŋe a kaara ziire, kyoo zukͻͻloŋ waa wogiri kyԑ seԑ o kuri, kuri, kuri tampԑloŋ kyԑ yere o kpare tampԑloŋ koo zu, o zukͻͻma waa wogiri kyoo zeŋ a kaara a zie waa lige.

Dɔba ane bibiiri ane pɔgeba la a arebaŋ taa laalee ka mine yɛre kpare doɔre ka mine yɛre kpare sɔglakyɛ ka teɛ a be a zieŋ baŋ mɛ yiri a zieŋ kaa bibiiri taa laalee.

Bibiiri ane pɔɔbɔ la a are ka dɔbɔ bebe ka pɔɡebɔ meŋ bebe baŋ de kyɛɛsere a kpaare zie kaŋa kyɛ baŋ are ka bibiiri kaŋa kaara a pɔɡebɔ nimie ka a pɔɡe meŋ kaara ba nimie.

Lͻԑ ane patare la a are. Ka nensaaleba a kyene, kaa lͻԑ a meŋ kyene. Kaa lͻԑ waa zeere ka mine waa sͻgelͻ. Baŋ baŋ kaara ziiri, kaa lͻԑ mine a di, aŋ gyaa araa zie.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

Dakogro la biŋ ka boŋbuluu a biŋ a seɛŋ kyɛ ka dapuure a be a die poɔ a dakogro waa pile ka kuroo meŋ biŋ a die poɔ.

Pɔge ne dɔɔ la ziŋ dakoge zu a dakoge zu kyɛlɛɛ waa pilaa ko kyɛlɛɛ waa dɔre a dɔɔ yɛre kpare buluu kaa pɔge yɛre kpare zeɛ kaa pɔge a tuŋ kure buluu kyɛ ka boŋpeɛle a leŋ ba nuuriŋ ko kyɛlee waa pilaa ko kyɛlee waa buluu.

A noba waa la yaga lɛ ba mine be la a tie pare a bayuobo bata a nyɔge a baala kaŋa waana ka bata meŋ nyɔge a baala waana ba su la kaayɛ ka a e peɛle ba eŋ a nyɔboo bompɔgeraa a eŋ walenten boo kyɛ ka kaa bompɔgeraa a e geree

Pɔgeba la a kyɛnɛ ka boma be a puoriŋ ka boma waa doɔre kyɛ ka saa a waana ka baŋ de kataweere a kyiŋ ba zu ka pɔge kaŋa seɛ kure sɔglaa kyɛ yɛre kpare pilaa kaa daa kaŋa vɔgle zupiloo a kyɛ su kaaya sɔglaa.